Muro. Muro lowo horo afidhino. Muro inte hurbaaxxinayiti haammatu dani muro no. Muro konnira manchi beettira lowo horo uyitanno.

Superimaarkeetete mirte yineemmori ashsagame shiqinoricho, intayiiri ashagame shinqore angayiiri ashagame shinqori, haayshi'nayiiri ashagame shinqori kore xaphibassine mittowa ashshange worroyiiricho supermaarkeetete mirte yine woshshinanni.

Owaanite owaanite yaa mittu manni halichosi wonishireena hasirewore afirawo wote owaanitoonisi woyimi owaanite afirino yinanni owaanitete yaa hasi'noricho manicho hasattosi uyineena hasattosi afire haranno woyite owaanite afirino yinanni

Muronna laalo, muronna laalo yineemmo woyte winxenna mure guma laalanoreti awukado ,mango, phaphayu ,muuze, wolootuno kore labbanoreti muronna laalo yineemmori

Darama hara, darama yaa mittu manchi noo basenni olounni woy hudetenni politiku hajonni hudetenni babbaxxiteyoote darame wole gobba harate. Daa"ata yaa mittu manchi nooricho daa"atate mitte basenni wole base harate.

Borrote uduunne. Borrote uduunne yineemmori borro borreessate horoonsi'nanni uduunne lawishshaho daftara, biirenna wolootano kore.

minenna gallanni mine manchi beettira galannohu minu hasiisannosi miniweelo heere diafanno babbaxxinohu gobba moichirano ikko qiidahono babbaxino bashitira gobba galiha ikkiro manchi beettira dihasiisanno minu heerate manchi beettira qara coyiti.

Muro. murote yineemmoti baxxitino danu muro no. dubbu muronna gati muro no. dubbu muro dubbu haqqeoo lawinori haammatu dani muro no. murote yine woshshinannite.

Hara daa'attonna darama :- hara mitte basenni wole base harate yaate daa'atto yaa mittu olliira haaruri noore daa'ante higate daramate yaa haammatu manni hudeteninna olunni babaxxino qarri noo oliinni wole ollaa daramate

Sagale. sagale yaa huribaxineena huribaateho ikkanorenna mannu huribaaxanore baala huribateho horonisirannore sagalete yine woshinanni sagale manichi beetira qara coyeti heeshote sagale manichi beetira qara coyeti

Seesa:-seesate yineemmo woyiite haamaturichi seesate horo abannori no uduunne lanbori lekate wodhinanniri goowaho wodhinanni woriqeoo haamattu Dana seessaho horoonsi'nannirichi seessu horo aannoreeti

Owaante yaa mitte daga hasidheworicho uyineennanssa owaante afidhinno yinanni mittu mancho xa'mire dayinoricho xa'mirewo garinni dawaro afire hariro owaataminno woyi owaante afirino yinanni owaante iseetti

Tuqu xaadooshshe. tuqu xaadooshshi haammatu garinni xaadooshshi no. tuqu xaadooshshi yineemmohu mitte daga mitte daga wole daga wole daga ledo xaadisannori lawishshaho feesibuuke tuwiitere, telegiraameoo woleno kuri lawannoreeti.

Maxaafa maxaafu mitte daga woy gosa nabbawate qinaanno garinni borreessame shiqino maxaafati lawishshu gede adhinummoro rosaano rosate qixxeessinanni maxaafubba haammate qalote borrubba daga nabbawate horoonsidhanno maxaafubba no

Amma'no amma'note yaa mannu kaaliiqansa maga'nannonna kaaliiqansa huucciranno ikkitooti haammatu dani amma'no no protestaante musliimenna hattono orthodoxe"oo lawinori wolootano kuri labbanno amma'no no

loso, losu babbaxino dani loosi, mannu barru eo afire heeshshosi massaggate horonsiranno loosino. loosu manchi beetti mittu hallanyino ikko loososi massagate loosu qara coyeeti.

Mininna dubbu saada mini saada yineemmori mine galtaari gaangootu meichu gereewu wolootuno kuri lawannori dubbu aada yineemmori amboomi yeedaala doobbiichu dagunchohonna wolootano kuri labbannoreeti

Odoo, Odoo yaa haaroricho duduwate woleho afeewokkihura duduwo duduwate, odoote yaa mitte gobbara ikkewore duduwate woyim duduwoho duduwo duduwate.

Muronna laalicho, muronna laalo haamatu danni muronna laalo no, itate horonsi'nannire lawishshaho buritukkane awukado, phaphaya loomeo lawinore kuri baallu muro itate horonsi'neemmoreti

Politika, politikaho yaa mite mootto'mite noo mootumma, mootummase alba qolsiisate daga amansiisidheno garanna ,dagate gara ginbore gara qolte amansiisidhe daga isewa adhittano hayyo politikaho yinnanni.

Koatte manchi beetti lekkasirano wodhate biifisateno ikko baabaxino danni lekkasira iillnno adaga agarate horo afidhino. horo uuyiitanno koatte biinfillehono ikko..

Looso, loosoho yaa mitu manchi barru eo afiratenna heeshshosinna maatesi massagate loosanoricho eo aanosiricho xaphi assine loosoho yinne woshshinanni ,mannu barru eo afirate kaa'lo aanosire xaphi assine loosoho yinne woshshinanni

Politika, politika yaa mite mootumma, mootumma moottonsinonniti noose mootumma harunsiteyotta ikkate dagate dagase amasisidhano ikkitubba politikaho yinne woshshinanni

Egenishiisha Egenishiishaho yaa mittoricho woyi hirrayire dadda'linayirenna wolootano kuri lawannore egenisiisirate wolu afanno gede afe daye horo adhanno gede egenishiisi'ni egenishiishaati woleho egenisiissanni egenishiishaati

Faashinete yaa haarore assine nooricho soorine haarore mannaho adhamoshe afirano garinni qinesine yanna yanna lawino garinni babbaxeyo garo ikke daanoricho faashinete yinne woshshinanni.

Giwirinna giwirinnaho yaa baatto loosidhenna saada allaa'lite galtannore giwirinnaho yinanni baatto loosirenna saada allaa'late gara giwirinnaho yine woshshinanni saada allale galatenna baatto loosire galate gara giwirinnaho yinanni

Sumuda sumudaho yaa mitte maayiimma woyi ikkito umiseha ikkasenna bande anfanni gede sumu'xinoonni umiseha ikkino sumudaati.

Hayyonna bude hayyona bude lawishshaho sidaamu dagara umiseti budu noose lawishshaho jawanna aliidiha ikkinohu sidaamu dagara umisehu affino noose hattono haamata hayyo hayoole noose sida mudha gara hatoo tidhaate

Booharanni mereersha, booharanni mereersha manchi beetti fano yannara maatesinni ledo mitteenni ikke mare booharanonna ,booharsiisano mereershati qinawinoho.

Seesa seesaho yineemmori Babbaxxino dani seesi no lawishshaho seesa yineemmori seesiisannorinna xumisannori biifisannori buudhinayiiri uddi'nayiiri goowaho wodhinayi culka"o lambori seesiisannore

Owaante, owaante yaa, mittu manni hasirinore daayenna hasi'noricho afire haranno woyte owaante afirino yinnanni, hasire daayinohura hasattosi wonshi'neenna haranno woyte owaante afirino woyi owaantonnisi yinnanni.

Mininna dubbu saadara lowo horo noonsa mininna dubbu saada lowo horo afidhino daa"atateno, gangalatateno, dubbu saadano mini saadano lowo hagiirre afidhino.

sumuda sumudaho yaa mitte gobbaha woy mitte daga umiseha ikkinoha leellishannohu umimmaseha woyi umiseha ikkinoricho baxxinoricho mayiimmase kulara sumundoonni sumudaati.

haammatu dani daganna maate no daganna maate lawishshu gede adhinummoro sidaamu daganna maate adhino sidaamu daganna maate mitte umise balchooma wodho seera afidhino daga daganna maate yine woshshinanni.